Fotomaa puuni wuhurimi ni shishegu n bala n titabili baanjida diɣu boduwa tɛɛbuli ni kpama laati gba bɛ shishegu maa puuni